Opena aantu ya yambekwa moonyala po opena yamwe ya yambekwa pamadhiladhilo. Aantu nee mbano ohaya vulu okulongitha oonyala dhawo ya nduluke po iinima ya yoolokathana ngaashi omagumbo ngoka ha ga hongwa miiti.

oombanga yotango yopa shigwana njoka ya tseyika nawa nedhina FNB, otayi lomwele oshigwana kutya otaya vulu oku kala taya pungula iimaliwa yawo nombanga oyo tuu ndjika.

Opuna aantu yena omayambeko ga yoolokathana, yamwe oya yambekwa moonyala, yamwe taya yambekwa pamadhiladhilo. Aantu oyo nee mbano, ohaya vulu okunduluka po iilongomwa ya yoolokathana ngaashi iitafula niipundi.

Owa dhindilika nga kutya ombanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa first national bank oya tula oshigwana komeho, yo oyi tu lilepo molwashoka oyina omashina ngoka omuntu to vulu okwiilandelapo shoka wa hala.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank oyi na ethigathano, ndyoka tali ka kala ko mOlyomakaya momasiku 21 Juni 2025. Otashi tameke potundi ontimugoyi sigo ondatu yomutenya, ehala omOvenduka mehala lyomalandithilo ndjoka hayi ithanwa Wernhil.

Iimaliwa oyili yasimana moku kalamwenyo kwetu oshoka ohayi kandulapo omikundu dhetu . Ongele okulanda iiyelelwa opo. tuvule oku palutha omalutu getu nenge tatu tumu uunona wuye kosikola.

Ombanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu wiilandela iitungitho yoye ito longitha okakalata uuyelele wa gwedhwa po matukila koshitayi shoka shi li popepi nangoye sho mbaanga ndjoka wuuve uuyelele wa gwana.

Omwedhi Desemba omwedhi ngoka aakwanezimo haya tsakanene noha ya nyanyukilwa pamwe. Onkene ombaanga ndjoka hayi ithana Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana opo shi kuthe ombinga yo yi vule okwiisindanena oodola dhaNamibia omayovi omilongo mbali opo aantu ya vule okunyanyukilwa pamwe nomazimo gawo.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa standard Bank, otayi kakala yina oahinyangadhalwa shoka tashi kakalako momasiku 20 Septemba 2025.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu akuhe, oshoka oyo hayi kandula po oompumbwe dhetu, ongele okulanda iikulya tu paluthe omalutu getu, ongele okutuma uunona wu ye koosikola.

Omasiku sho taga ka kala omulongo nagahetatu sigo omilongo mbali gomweedhi Sepetemba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ntano. Ombaanga ya NedBank otayi ka kala yina eyuliko ndoka tali ka ningilwa ko Rehoboth, ano matukila ko.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu molwashoka ohayi kuthapo oompumbwe dhetu, ongele oku landa iiyelelwa tu vule oku palutha omalutu getu, nenge tu tume aanasikola yaye kootundi.

Omahala gomalandithilo ohaku adhika iinima oyindji, onkene ngele owa yi ko, oto vulu wu izile ko niinima yoye ngaashi iikutu, oongaku dhokuzala noshowo uutenda womomakutsi.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamwenyo kwetu molwashoka ohayi kuthapo oompumbwe dhetu. Ndadhini okutumbula iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iiyelelwa tuvule okupalutha omalutu getu.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu molwa shoka ohaku kukutha po oompumbwe dhetu ngele okulanda iiyelelwa tu vule oku palutha omalutu getu nenge tu tume aanasikola ya ye kootundi.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa First National Bank, otayi pula oshigwana ngele oya pumbwa ekwathelo opo yi vule oku huma komeho niinamwenyo yawo. Ngele owa pumbwa ekwathelo ombaanga oyo tuu ondjika otayi gandja omayakulo ngoka.

Ombanga yaNamibia hayi ithanwa Needbank oyi na ethogathano ndyoka tali ka kalako momwedhi Juli sigo Kotomba 2025, kutha ombinga opo wu vule oku sindana N$5000.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa First Nationa Bank oyo yimwe ndjoka tayi vulu okukala yi inekelwa. Ngele owa hala oku uva uuyelele auhe wa gwana po dhengela onomola ndjika yongodhi 061 2998357.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya otayi ka kala yi na oshinyangadhalwa shoka tashi ka kala ko momasiku 15 omwedhi Apiilili omumvo 2024.

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa nedhina NEDbank otayi kakala yina omatondoko ,ngele owahala okukutha ombinga ombapila yomayishangitho oyina oondola dhaNamibia omathele gatatu nomilongontano

ombanga ndjoka hayi iithanwa Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya opuna omukalo ngoka hagu ningwa, goku mona iimaliwa, itayi zilila ashike miilonga mbi holongo ngashi oku kala to thaneke.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya miitopolwa mbika tayi landula : Otjiwarongo, Oshifo, Swakopmund AK Plaza, Oshakati noshowo Ongwediva nako otaku monika iitayi yombaanga oyo tuu ndjika.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu molwashoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu. Ndadhini okutumbula iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iiyelelwa opo tu vule okupalutha omalutu getu.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu, molwa shoka ohayi kuthapo oompumbwe dhetu. Oyo nga hatu longitha okulanda iiyelelwa tuvule okupalutha omalutu getu.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyina iitayi ya yooloka moNamibia komahala ngaashi : Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Ausspannplatz, Kudu noKatutura.

Momahala gomalandithilo ngaashi Shoprite ohamu monika iilandithomwa oyindhi mbyoka hayi kala ya pungulwa shiikwatelela kwaashi tashi landithwa, ohamu monika ne ngaashi oomboloto nuuleke.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kakala yina omaudhano ngoka taga ka kalako momasiku omilongombali nagatano ga Mei omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano . Uudhano otawu katameka potundi ontiheyali yongulonene sigo kwatoko. Ehala opo kapale ko pembandu moshakati.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, oye na omaishangitho ngoka taga ningilwa piitopolwa ya yoolokathana. Ngele owa hala okuuva uuyelele wa gwana po, matukila kombaanga ndjoka yi li popepi nangoye.

Komahala gomalandithilo oko tu hoka hatu vulu oku mona oompumbwe dhetu ndhoka twa hala ngaashi oongaku nenge omapaya gomombunda, ngele owahala iinima mbyono ndazi nokutumbula matukila owala pomahala gomalandithilo.

Ehangano moNamibia ndyoka ha li ithwana Hollard ota li lombwele oshigwana opo shi kuthe ombinga kiinyangadhalwa mbyoka ta yi ka kalako. Kuuyelele wa gwedha po nowagwana po, inda koshitayi shoka shi kuli popepi nangoye.

Iimaliwa oyi li ya simana mokukalamwenyo kwetu akuhe, molwashoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Ongele okulanda iiyelelwa yi paluthe omalutu getu nenge hatu tumu aanasikola ya ka longwe.

Ehala lyomalandithilo mpoka hapu adhika mpoka hapu adhika ositola hayi ithanwa HoodMart otayi landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana nongele owahala okumona kutya oshike tashi landitwa ino keelelwa okuya meni wu imoneneko ngweye mwene.

Ombanga yotango yopashigwana otayi landitha embako lyokupopya, ndyoka kwali tali monika koondola dha Namibia omathele gahamano noondola omugoyi, mongashingeyi otali monika koondola dha Namibia omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oya simana mokukalamweyo kwetu akuhe, molwashoka ohaku kandula po oompumbwe dhetu. Ongele okulanda iiyelelwa tu paluthe omalutu getu, nenge tu tume aanasikola yaye kosila, ya ka mone ootundi.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika iinima oyindji tayi landithwa, nongele owa hala okulanda shimwe shoka wa pumbwa, ino indikwa oku ka talela po omahala ogo tuu ngaka , ngoye wu hogolole kutya owa hala okulanda shike.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa First National Bank, otayi lombwele oshigwana kutya, kehe gumwe okuna olweetho luli omulongo nantano. Ngele tolongitha ombaanga oyo tuu ndjoka, ito pulwa nande oshimaliwa shasha.

Ombaanga yotango yopashigwana ndyoka ya tseyika nawa nedhina First National Bank oyina ofanditha lela yeshina lyokuyoga iikutu ndyoka kwali tali monika ko N$8799, paife otali monika koN$7999.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa BankWindhoek otayi tseyithile oshigwana kutya otayi ka kala yina omahingo giihauto nomusindani omunelago ota ka sindana oshimaliwa shongushu shithike poodola dhaNamibia omayovi omulongo

Ombanga yotango yopashigwana oyina ofanditha elela yeshina lyokuyoga. Ndjoka kwali tali monika kondando yodollar dhaNamibia omathele omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi. Payife otali monika owala koodollar dhaNamibia omayovi gaheyali odollar omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwetu molwashoka ohayi kutha po oompumbwe dhetu. Nda dhini okutumbula iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iiyelelwa tu vule okupalutha omalutu getu.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina First National Bank otayi tseyithile oshigwana kutya oyi na ethigathano lyokwiithaneka ngoye to isindanene po oondola dhaNamibia dhi thike pongushu yeyovi.

Ngele owahala okukala wuna egumbo lyoye lyo opala nawa, matukila pomahala ngoka gomalandithilo mpoka hapu adhika iilandithomwa yayoolokathana ngaashi iitafula niipundi. Ehogololo olyoye mwene .

Omahala gonalandithilo ohamu monika iinima oyindji tayi landitwa ngaashi iikulya ngaashi woo omagadhi gokugwaya kolutu nosho wo iikutu, ngele owa hala oku landa sha matukila komahala ngoka

Ombanga yotango yopashigwana ota yi landitha eshina lyokuyoga iikutu kombiliha lela ndyoka kwali tali monika koondola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi mongaashingeyi ota li monika owala koondola dhaNamibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oyo yimwe yo mwaa mbyoka ya simana mokukalamwenyo kwetu, molwaashoka ohayi kandula po omikundu dhetu ongele okulanda iiyelelwa tu paluthe omalutu getu nenge tu tume uunona wu ye kootundi.

Owahala okukiinyanyudha nawa pethimbo lyefudho nezimo lyoye alihe ndele kuna kutya otoyi ko nashike ombaanga oyo tuu ndjoka moNamibia hayi ithanwa bank Windhoek oyina omathigathano mpoka to vulu okwaii sindanena oodola dhaNamibia omayovi omilongo hetatu ngweye wu mone ompito yokwiinynyudha nezimo lyoye.

Owahala egumbo lyoye likale tali monika nawa? ngele osho, matukila komahala gomalandithilo hoka haku monika iinima ngashi iipundi niitafula. Ehogololo olili momake goye kutya owa hala oku lannda shike.

Ngele owa hala egumbolyoye likale tali monika nawa, tondokela komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima ngashi iitafula nosho wo iipundi, ehogololo olili momake goye kutya owahala oku landa shike.

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa nedhina Standard Bank otayi tseyithile oshigwana kutya oyina ofandithaelela, pethimbo lyuutalala. Ngele owahala okuuva uuyelele wagwanapo matukila kombaanga ndjoka yikuli popepi nangoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina etseyitho lyu uka moshigwana onkene ngele owahala oku uva uuyelele wa gwanapo dhengela onomola ndjoka yongodhi 0612998877

Iitaafula oyo mbyoka hayi hongwa kaantu mboka ya yambekwa moonyala. Ohaya hongo nee taya longitha omiti dha yoolokathana shi ikwatelela kutya omiti dhini po omiwanawa nokweeta po iitaafula.

Owa dhidhilika ngaa kutya ngele owuna okakalata kombaanga yotango yopashigwana, okakalata hano otoka longitha uuna ngele wahala oku nwetha omahooli goye mohauto? Ngele owahala okuuva uuyelele wagwedhwapo dhengela konomola ndjika yongodhi 0819536262.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu, oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu. Iimaliwa mbino ohayi monika pamaludhi gayoolokathana, yimwe iikukutu, omanga yimwe oya longwa miifo.

Pomahala gomalandithilo opo mpoka hatu vulu okumona oompumbwe dhetu dhesiku nesiku ngaashi iizalomwa, iikulya noshowoo omagadhi gokugwaya komalutu.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamyeno kwetu molwashoka ohayi kuthapo oompumbwe dhetu ngaashi oku landa iiyelelwa tuvule okupalutha omalutu getu nenge tu tume aanasikola ya ye kootundi.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu molwashoka ohayi kandulapo omikundu dhetu dhesiku nesiku ngaashi okulanda iiyelelwa tuvule okupalutha omalutu getu nenge tu tume aanona ya ye kootundi.

Ombaanga yomoNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu okukutha oshimaliwa kombaanga yoye nokutumina oshimaliwa kombaanga yilwe.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina NedBank oyo ombaanga ndjoka yi lilepo oshigwana nohayi gandja omagano moshigwana ngaashi wo ya gandjele ongushu yoodola dhaNamibia omayovi omathele gatatu.

Aantu oyena omagano gi ili nogi ili, yamwe oyena omagano gomoonyala yamwe oyena omagano go pamadhiladhilo ano aantu mbano ohaya vulu woo oku ndulukapo iilongomwa ya yoolokathana ngaashi oku etapo iitaafula mbyoka hayi longwa miiti yomaludhi gibili nogi ili.

Ngele owahala egumbo lyoye lyi monike nawa, matukila pomahala gomalandithilo mpoka hapu monika iinima oyindji ngaashi Iipundi niitaafula. Ehogololo olili momake goye kutya owahala okulanda po shike.

Oombanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa nedhina NEDBANK otayi lombwele oshigwana kutya otayabvulu oku kala yapungula iimaliwa kombaanga oyo tuu ndjika notayi kala yili megameno elela .

Ombaanga yotango yopashigwana hayi ithanwa Fnb oyena uuyelele tawu gandja opo wukiihuvithileko ngoye mwene dhenga konomola yongodhi 061306083.

Ngele owa hala egumbo lyoye li monike nawa, matukila komahala gomalandithilo hoka haku monika iinima oyindji ngaashi iitaafula nosho wo iipundi. Ehogololo oli li momake goye kutya owa hala okulanda po shike.

Pomahala gokulandithila, iinima ohayi kala ya yoolokathana nawa, shi ikwatelela kaashono tashi landithwa. Ndadhi nokutumbula iikulya ohayi kala yi ikalela, omanga oothewa ohadhi kala dhiikalela wo.

Omahala gomalandithilo ompoka hatu vulu oki imonenapo oompumbwe dhetu dhesiku nesiku nohatu adha mo iinima oyindju ngaashi iizalomwa ngaashi iikutu noongaku nosho wo uutenda wokoma kutsi.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa First National Bank otayi pula oshigwana ngele oya hala oku kala yina iinamwenyo yawo nongele owa nyengwa ombaanga oyo tuu ndjika otayi gandja omakwatho gopashimaliwa, opo wu vule oku huma komeho niinamwenyo yoye.

Ngele owa hala egumbo lyoye li monike nawa, alikana matukila kondoolopa yi li popepi nangoye hoka haku monika iilongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi niitaafula. Ehogololo oli li momake goye.

Ombaanga moNamibia ndyoka hayi ithanwa Nedbank otayi ka kala yina oshinyangadhalwa shoka tashi ka kala ko 2023 nomusindani omunelago ote kiisindanena N$10000.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo kwetu akuhe, molwaashoka oha yi kandulapo oombumbwe dhetu dha yoolokathana, ongele oku landa iikulya, ongele oku tuma aanasikola yaye kosikola.

Owuna omuniilonga megumbo ngoye kunasha iimaliwa peke wumupe ofuto ye? Ombaanga yomoNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana kutya otovulu okukala tofutu omuniilonga goye tolongitha ombaanga oyo tuu ndjoka.

Omasiku sho gali gatano, omwedhi Desemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane, ombaanga yotango yopashigwana oya gandja oondola dhaNamibia omayovi omathele ga hamano omilongo heyali koOmicare Trust.

Ombanga yotango yopashigwana oyina ofanditha elela yeshina lyokuyoga iikutu. Ndjoka kwali tali monika kondando yoodollar dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi. Mongashingeyi otali monika owala koodollar dhaNamibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina NedBank, otayi lombwele oshigwana kutya otaku ka kala kuna etondoko nongele owa hala okukutha ombinga ofooloma ohayi futilwa oodola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Ombanga yotango yopashigwana ndjoka yatseyika nawa nedhina first national bank otayi ka kala yina oshinyangadhalwa tashi ka kala ko kapale kaHage Geingob nomusindani omunelago otekiivenena oodola dhaNamibia eyovi limwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa First National Bank, oyi nine oshigwana iinima pethimbo ndyoka lyuupyu nongele owa hala oku imonena ko kutya oshike, dhengela konomola ndjika yongodhi 061 306081.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi gandja etseyitho koshigwana, opo shi kale sha lungama uuna sha koneka sha sha nika uulingilingi. Onkene ngele owa limbililwa dhengela onomola ndjika yongodhi 061 2991200.

Aantu oyena uunongo wa yooloka, yamwe oyena uunongo moonyala omanga yamwe oyena uunongo pamadhiladhilo. Onkene ne ngele omuntu okwi iyadha a yambekwa naayihe mbika, ota vulu oku longitha nande omiti a etepo oshipundi shoku kala omutumba.

Oshimaliwa osho shimwe shoka sha simana mokukalamweyo kwetu akuhe, oshoka poompito odhindji ohatu kandulapo omaudhigu getu nokulongitha oshimaliwa, ongele okulanda iikulya, ongele okufutila uunona osikola.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyina omahingo giihauto ngoka taga ka kalako metitano owili 10:00 a.m sigo 15:00 p.m, nomo djomakaya tashi tameke powili 9-11.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu ongele okulanda iiyelelwa tu paluthe omalutu getu nenge okutuma aansikola yaye koosikola.

Ino kala wu li megumbo wa limbililwa to ende oompadhi kowala, molwashoka ku na kutya oto landa oongaku dhoye peni. Alikana tondokela pomahala gomalanditho mpoka hapu monika oongaku dhomaludhi gi ili nogi ili.

Oombanga monamibia ndjoka hayi ithanwa bank Windhoek oyina omathigathano opo nee wumone uuyelele wagwanapo alikana inda pombaanga ndjoka yili popepi nangoye ngoye wumone uuyelele aushe mboka wagwanapo.

Ombaanga moNamibia ndjoka yatseyikwa nawa Nedbank otayiti : "matuka oshilando shika! ano imangulula paife wu ki uyithe momagulu nokumatuka.

Kehe omushitwa okwa pewa uunongo we kutate Kalunga. Otwa peweni nantango omadhiladhilo ngoka tatu vulu okuga longitha, tu ete po oshinima shontumba ngaashi iipundi mbyoka hayi vulu oku etwa po komuntu ta longitha uunongo we mboka a pewa kutate Kalunga.

Owuna edhiladhilo lyokutota ongeshefa ashike kuna kutya otoshi tamekele peni? Ombaanga yaBank Windhoek oyina oompito ndhoka hadhi gandja omadhiladhilo giili nogili kombinga yokutota ongeshefa . Uuyelele wagwedhwa po matukila kombaanga ndjoka yili popepi nangoye.

Ngele owu na edhiladhilo lyo ku ngongomona nawa egumbo lyoye alikana, tondokela koongeshefa dhoka hadhi landitha iinima oyindji ngaashi, omatalashe goombete, omashofa mo ka hamu kalwa omutumba nosho wo oosikopa dhoku kala to pungula iikutu yoye nosho tuu.

Ehala lyokulandithila mpoka wo pu na natango oHoodMart. Oyi na omalandithilo omawanawa, mpoka to vulu oku imonena mo iinima yoye oyindji iiwanawa ngaashi uuleke nosho tuu.

Kutha ethigathano lyoka tali kakala ko momwedhi Aguste , Septemba, Kotomba ngoka taga kaningwa kombaanga ndjono yaNamibia yatseyika nawa Nedbank.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek oyi ku lile po methimbo ndika lyuutalala, onkene tayi ku dhimbulukitha opo wi ilandele iinima ngaashi omakumbatha guupyu, omeya ngoka haga kala muundini omapyu nosho tuu. Ano ikongela po shoye shimwe.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Nedbank otayi ku ithana, opo wu hangane pamwe nayo momasiku sho taga ka kala 24 gaKotomba sigo 1 Novemba 2025.

Ombaanga moNamibia ndjoka ha yi ithanwa Nedbank ota yi ku tseyithile opo ukale to gongele iimaliwa yoye, nongele oweki iyadha moshituthi shotumba nenge ehala lyenyanyu ngweye ugandje kuyakweni ano to ya nyanyudha wo.

Ehangano lyoWestbank otali lombwele oshigwana opo shi lande osheenditho shawo paife sho shika vule okufuta momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane, niimaliwa mbika otayi ka futwa muule woomwedhi dhili ndatu.

Omahala gokulandithilwa oha ga kala ga topolwa nenge nditye gapakelwa shiikwatelela kiinima mbi tayi landithwa. Ndadhini okutumbula, iikunwa oha yi kala yiikalekekwa omanga iikulya na yo oha yi kala yiikalekekwa.

Ombanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa nedhina oBank Windhoek otayi gandja omawuyelele kombinga yoku kala wa sikilila aapambele yoye una yahulithapo. Ngele owa hala uuyelele owundji alikana talelapo oshitopolwa shombanga shika.

Ombaanga yotango moNamibia, otayi tseyithile oshigwana, opo shikale tashi longitha uukalata wawo wongeshefa, yo yakoleke oongeshefa dhawo. Ngele owahala okutseya kutya otashi longo ngiini, dhengela konomola yongodhi ndjika: 0612998877.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard bank, oyi na omayishangitho ngoka taga ka kala ko momasiku 10 gaSepetemba 2025, ethimbo otashi ka tameka po12 gwomutenya sigo 16h00 gwomutenya.

Iihape ngaashi omayapula nomambanana oyo yimwe yomwaambyoka iitungithi yomalutu onkene oshi li sha simana opo wu kale toli shimwe nande lumwe moshiwike, inakutiwa nee wukale toyi li esiku nesiku.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka yatseyika nawa nedhina FNB otayi landitha owili kombiliha noonkondo ndjoka kwali ta yi monika koondola dha Namibia omayovi omulongo ethele limwe omilongo omugoyi nomugoyi . Mongashingeya ota yi monika owala koondola dha Namibia omayovi omugoyi omathele gahamano omilongo omugoyi nomugoyi.

Owa tengeneka okukala wu na olweendo lwokuya pomahala gi ili nogi ili, ashike owa limbililwa kutya iikutu yoye otayi ende peni? Alikana, tondokela komahala gomalandithilo hoka haku monika oondjato ndhoka tadhi ku mangulula na ino pumbwa okukala to limbililwa kutya iikutu yoye otayi ende peni.

Ombanga moNamibia ndjoka yatseyika nawa ombanga yaVenduka otayi pula oshigwana ngele kayina epandja lyombaanga oho tuu ndjoka ndjoka tovulu okutulako oondola dhaNamibia omayovi gatano.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nedhina Bank Windhoek otayi ti: Ilandela oshitukutuku shoye ,opo kuuthigale konima ngoye wu vule okukala toyi pomahala gokwiinyanyudha nawa kuuna kutya oto yi ko nashike, oshoka owu na oshitukutuku.

Aanona otaya zi momafudho paife noya tegelelika oku kafuta iimaliwa kosikola onkene, ombaanga yo Bank_Windhoek otayi lombwele oshigwana opo shi kuthe ethigathano lyoku sindana oodola dha Namibia eyovi limwe.

Ombaanga yotango moNamibia oya totomona omadhina ngaka Ndohotola Fillipus N Nangolo noshowo yakwawo ya landula ko kutya, oyo ya sindana oondola dhaaNamibia omayovi gaali nomathele gatano momwedhi gwaNovomba.

Iiyimati oyo iikulya mbyoka ya simana mokutunga omalutu getu. Onkene, inokala megumbo kuna kutya otoli oshiyimati shini. Ano tondokela pomatala mpoka hapu adhika iiyimatti ya yooloka ngaashi omabanana, omayapula, niihakautu, noshotuu. Ano enedelela ukiitoolele shoye shimwe.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank, oyina ethigathano lyoku matuka. Ngele owa hala oku kutha ombinga, owuna oku futa oondola dha Namibia omathele gatatu nomilongo ntano opo wu mone ompito yoku yamo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina ofanditha eelela yeshina lyoku opaleka pevi, ndoka kwa li lina oondola dhaNamibia eyovi limwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Paife ota li landithwa koondola dhaNamibia eyovi limwe, omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi.

Kala wakotoka opo waahakale to longitha iimaliwa, miinima kaayina oshilonga yo itayi tungu, onkene née ombanga yaNamibia otayi gandja uuyelele kutya iimaliwa yoye owuna okwiilongitha momukalo nguli ngiini.

Iimaliwa ohayi kandulapo omikundu dhetu odhindji moonkalamwenyo dhetu. Uuna tolondo oshiyenditho owuna okufuta oshimaliwa opo wufalwe pehala mpoka wahala . Nuuna wahala okulanda iikulya owuna okulongitha oshimaliwa.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyi na ohauto tayi hingwa, onkene ngele owu yi hole, alikana yi hinga. Shoka otashi ka ningwa mEtitano powili ontimulongo sigo ondatu (10h00-15h00), nomOlyomakaya tashi ka tamekwa potundi ontimugoyi sigo ontimulongo nayimwe (09h00-11h00).

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyina omathigathano gokusindana oohauto . Kuuyelele wagwedhwa po matukila kombaanga ndjoka yikuli popepi opo wumone uuyelele wagwana po.

Ombaanga moNamibia, ndjoka ya tse yika nawa nedhina Standard bank, oyina oshivenitho sho hauto ndjoka hayi ithanwa Indongo Toyota. Ano ngele owa hala oku kutha ombinga, ano tondokela ko mbaanga ndjoka ndazi no kutumbula.

Ehangano lyoWesBank, ota li lombwele oshigwana opo shi lande ohauto yawo ngashingeyi. Na oto vulu okufuta momumvo omayovi gaali omilongo mbali nane. Ohauto ndjino oto vulu oku yi futa muule woomwedhi ndatu komeho.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana opo kaashi kale tashi hingi sho otashi nu iikolitha. Ngele oto nyengwa no wapumbwa ekwatho alikana dhengela onomola ndjika yongodhi onola ohamano oyimwe ondatu onola ohamano onola ohetatu noyimwe.

Ombanga MoNamibia yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana opo ya uve uugumbo mokukala pamwe nayo kuuyelele wagwedhwapo dhenga dhengela onomola ndjika yongodhi 0612990500.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oyina ofandithaelela yeshina lyokuypga iikutu. Ndjoka kwali tali monika kondando yoondola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, paife olili poondola dhaNamibia omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga moNamibia ndjoka Hayii hayiithanwa o Bank Windhoek omo moka hamukala omauyelele gayooloka onkene ngele wayimo pula tango kutya Nguno okwapumbwa ekwatho lyashike opo uhaaye momukweyo gwapuka

Ombaanga yobank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya oto vulu oku kala twiitaleĺeko kombaanga huka tolongitha ongodhi yoye, ino pumbwa oku kala toyi kombaanga kehe ethimbo. Kuuyelele wagwedhwa po tondokela kombaanga kehe yìli popepi nangoye.

Enyanyu, ohole, nuukumwe, osho shili shasimana noshapumbiwa mokukalamwenyo kwetu akuhe. Ano shika, oshi li woo natango ta shi dhana onkandangala mombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, ha yi ithanwa Nedbank.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina ofanditha eelela tayi landitha ehina lyokuyoga iikutu ndjoka ashike toli adha koodola dha Nambia omayovi gaheyali nomathele omungoyi nomilongo omungoyi nomungoyi.

Konyala muuyuni kehe oshinima oshi na oshilonga nda dhini okutumbula omiti. Omiti ihadhi gandja ashike omizile ashike ohadhi vulu okuhongwa etadhi vulu okweeta po natango oshinima shi na oshilonga ngaashi omatemba nuutolopola wokudhika omagumbo.

Onomola ndjika tandi tumbula mpaka 0613060 83 oyo onomola hoka to vulu okudhengela meendelelo meendelelo kombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi to, ngele owiiyadha walimbililwa nenge oshimaliwa shoye shakana alikana dhengela onomola ndjika 0612991200.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa oStandard Bank otaye kupopitha nenyanyu. Oyati opo owala yazi metondoko lyomwedhi Januali natango otaye kwiithana opo wu katondoke momwedhi Febuluali.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek, otayi ti kutya momwedhi omo tuu moka oshilongo sha manguluka osha hala aakwashigwana ya ye pamwe yo ya ka nyanyukilwe pamwe.

Uuna to longo niimaliwa oyindji na ngele wuna oonyala dhoye dha nyengwa okuyalula nokutula kumwe iimaliwa, ope na uushina mboka hawu vulu okulongithwa okutula kumwe iimaliwa tashi ningi onkalamwenyo yoye.

Ombaanga yotango moNamibia otayi tseyithile oshigwana opo shi kale wa kotoka ngele sheya pombaanga mpoka. Uuna wu na omakwatho nenge wa limbililwa, alikana dhengela onomola ndjika kuuyelele owundji, onola, ohamano, oyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi, ombali, ombali, ombali nombali.

Ngele owuna egumbo wahala limonike nawa alikana tondokela komahala ngono hagalanditha gena iipindi ya yooloka hoka haku monika iitaafula, iipilangi yangongwa nawa. Ngele walanda iinima mbino egumbo lyoye oko ashike tokala wahala totala.

Ngele owapumbwa ekwathelo lyopashimaliwa, alikana dhengela onomola ndjika yongodhi, yombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank. Onomola oyondjika tayilandula mpaka 0819592222.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika Bank Windhoek otayi tseyile oshigwana opo ya kuthe ombinga meyogo lyomeya, shoka tashi ka kala ko momasiku ga ne sigo ga heyali omwedhi Apilili omumvo omayovi gaali omilongo mbali nane.

Osha simana omuntu gomugundjuka opo wukonge mo kutya ngoye owayambekwa peni shaashi otuneni iipewa yayooloka, yamwe otwayambekweni moonyala mpoka tatu vulu oku etapo omatyofa noshowo iipundi mbyoka hayi opaleke moondunda dhetu momagumbo.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina NET Bank. Oyili ya kwatela ondjila komeho moku koleka iiyakulwa yombaanga oyo tuu ndjoka ndazi noku tumbula. Ngoye wumone eyooloko lyiimaliwa.

Uuna tozi moshilongo shimwe wuuka koshilongo oshikwawo nangele owuna oshimaliwa shoka tolongitha ndele ihashi longithwa moshilongo moka, owatambiwako nombili opo wulundulule oshimaliwa shoye okuza moshilongo shimwe nokuya moshilongo oshikwawo nokuza mpono owamanguluka okulongitha iimaliwa yoye.

Ombaanga yotango moNamibia oya gandja oodola dha Namibia omayovi omathele gatano kuunona mboka kehangano lyuunona mboka wuli mepipi lyokukoka pamadhiladhilo nosho tuu.

Ombaanga moNamibia ndjoka ha yi ithanwa Bank Windhoek, otayi tseyithile oshigwana kutya, nenge wu kale nee ino pumbwa oku longitha oshimaliwa shoye yo ita yi ku undula opo wu ka nane ko iimaliwa kayishi kehalo lyoye.

Iitaafula oyo iihongomwa mbyoka hayi kuthwa miiti nenge miipilangi. Ohayi monikitha oondunda nawa, oshoka ehala ihali kala lya halakana.

Namibia oshilongo shimwe sha tunga sha tungikika, moka hamu adhika omahala gi ili nogi ili mwa kwatelwa omahala giilanditjomwa, omahala ngoka hamu adhika iikulya ya telekekeka nawa.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi halele aakwashigwana ayehe yakale yena efudho lyohole lyenyanyu ,lyenyanyu yo yakale yeli muukunwe wumwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa FNB oyina oompango dhili ne ndhoka tadhi lombwele aantu nkene wuna okukala to pungula oshimaliwa. Kuuyelele wa gwedhwapo dhengela onomola 061 2992222

Ngele owuna oluhepo loongaku, alikana ino limbililwa, ano tondokela komahala giipindi hoka haku monika omaludhi goongaku gi ili nogi ili. Ngele owati owa hala dhino omuntu ti imangelemo, omo wala todhi adha.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank momasiku sho gali omilongo ndatu omwedhi omutihamano omumvo omayovi gaali nomilongombali nahamano oya gandja oshimaliwa shongushu oomiliyona ndatu omayovi omathele gatano

Ombaanga yotango moNamibia mo2024 oya gandja oshimaliwa N$100000.00 koshilongo shoka Namibia shina sha nuundjolowele.

Ngele taku popiwa iinima mbyoka ya simana mokukalamwenyo kwetu inatu dhimbwako iimaliwa. Iimaliwa konyala oyo hayi tukutha momaudhigu ongele oku landa iikulya, ongele oku pulula omapya.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB otayi tseyithile oshigwana sha Namibia uunene tuu mboka yeli moshilandopangelo moVenduka yakale taya hingi nawa.

Owulì wa limbililwa kutya iikutu yoye otoyi tula peni ngele osho, tondokela komahala giipindi hoka haku adhika oondjato dhina omaukwatya ga yooloka dhimwe oonene dhimwe ooshona. Ngele kushi kutya oto landa yini momahala moka ohamu kala muna aakwatheli taya vulu okukupa uuyelele.

Ombaanga yotango moNamibia oyina omathigathano giinima mbika tayilandula moka tandi tumbulamo oshitaafula noshotuu uuyelele wangwedhapo dhengela onomola ndjika yongodhi 0819536262.

Ombanga moNamibia ndyoka tseyika nawa yoStandard otayi ti uuyelele owundji wukale wuna uukwatya wombaanga ndjika alikana talelapo epandja lyawo opo wiitaleleko iinima ayihe mbyoka yapumbiwa.

Ombaanga moNamibia ohayi gandja omauyelele ga yooloka shi ikwatelela kutya owa pumbwa ompumbwe yini. Onkene nee ngele owa iyadha wa ka talelepo ombaanga ndjika, alikana manga inoya momukweyo pula kutya owa pumbwa shike, opo ku iyadhe waya momukweyo gwa puka.

Oshili shasimana ngele aantu taya lingo oyendji niilonga ohayi longo peendelelo noshili shasimana aantu taya longo yeli mewi limwe opo ayihe yeende nawa.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nedhina NEDBANK otayi tseyithilwe oshigwana opo wu kale wa kotoka, ano ngele owa limbililwa koshinima shontumba alikana dhengela koshitayi shontumba opo wu money uuyelele was gwana.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa oNedbank otayi gandja omapandulo kuMateus Angula sho asindana ethigathano ndyoka kwali lili mombaanga moka.

Ombaanga yotango moNamibia oyina ofanditha ombwanawa lela. Tayi landitha eshina lyoku opaleka momagumbo ndyoka kwali lina oodola eyovi limwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi oli li owala poodola eyovi limwe, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombanga moNamibia ndyoka yatseyika nawa nedhina bank windhoek otayi tseyithile oshigwana opo yi kuthe ethigathano ndhika tali kakala ko nomunelago omusindani otaka sindana oondola dhaNamibia omavi gaheyali nomathele gatano.

Ombanga yotango moNamibia oyina ofanditha elela yongodhi ndjoka hayi ithanwa iPhone omulongo nahamano. Oyali yina oodollar dhaNamibia omayovi omilongo mbali nandatu omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi. Paife oyina oodollar dhaNamibia omayovi omilongo mbali nayimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owuna ehala megumbo lyahalakana ngoye kuna kutya otoli opaleke nashike? Alikana tondokela komahala hoka haku ningwa iinima tayi longwa noonyala ngaashi, oosikopa nosho wo iipundi yoku kuutumba.

Shalongo tuu pwali puna iisimpo, opo tu vule oku kaka tatu kandulapo oompumbwe dhetu moonkalamwenyo adhike, oshoka konyala kapena oshinima to vulu okuntopola inamu kwatelwa oshimaliwa. Ano oshimaliwa osho ekandulepo lyomikundu odhindji.

Uuwanawa woshimaliwa otovulu oku shipungula ngoye wuye wushi longithe monakuyiwa uuna wapumbwa ekwatho lyasho. Oshimaliwa oshasimana oshoka ohashi tidhapo oompumbwe dhetu.

Ombanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek oyina omayishangitho gomathigathano taga ka kalako. Kuuyelele wa gwedhwapo alikana matukila kombanga ndjoka yili popepi nangoye.

Puuwanawa wiimaliwa konyala ihashi dhengele naanaa kutya oto longitha oshimaliwa shoshilongo shini. Nongele otashi dhengele pu na ompito onene ye eguluka mpoka to vulu okushendja oshimaliwa ngaashi toshi shendje okuza kiimaliwa yaEuropa toshi ukitha kiimaliwa yaNamibia nowa manguluka ku shi longitha moshilongo moka.

Ombaanga moshilongo Namibia ndjoka hayi ithanwa NedBank otayi lombwele oshigwana kutya oya pyakudhukwa oku ku lombwela uuyelele shi na sha nombaanga oyo tuu ndjoka. Ngele owa hala oku uva uuyelele owundji talela po ombaanga ndjoka yi li popepi nangoye.

Iitafula, ohayi longwa tayi zi miinima yi ili noyi ili, yimwe ohayi vulu okuza momiti. Onkene nee omvula ngelee otayi loko, oshi li sha simana opo ku thige oshitaafula shika pondje, shaashi ohashi vulu oku yonuka komvula.

Ombaanga yotango yopashigwana oya ndhindhilike kutya oto longo noonkondo onkene ngele owa hala natango ekwatho lyombaanga oyo tuu ndjino, alikana dhengela ongodhi ndjika onola, ohamano oyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi ohetatu, ohetatu, ohetatu nondatu.

Onda dhidhilike kutya aantu otu neni omaunongo gi ili nogi ili, yamwe twa yambekweni moonyala yamwe twa yambekweni nomagano gokudhilaadhila, ngaashi ngaa hapu kala pu na aantu yamwe mboka haya vulu okuninga iigunda yoongombe hayi ningwa niipilangi.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi ivenena ombaanga yokugongela oshimaliwa shi thike pongushu yoodola eyovi, ano shi ninga payife meendelelo

Ombanga yotango moNamibia otayi landitha eshina lyokuninga okothiwa ndyoka kwali lyina N$6999 ashike paife olye ya pevi N$6199.

Kaleka po omuthigululwkalo opo wu vule okulonga oshigwana shokomongula ngaashi natse twa longwa kaakuluntu yetu yonale, noye tu pa ontseyo kutya iinima ohayi etwa po ngiini ngaashi omagwe gomoothingo noontungwa dhoku longitha momagumbo.

Omiti ohadhi longithwa iilonga oyindji. Dhimwe ohadhi gandja omizile, dhimwe ohadhi zi iiyimati mbyoka hayi liwa, dhimwe ohadhi zi iikuni nadhilwe ohadhi vulu okunduluka iinima ngaashi iipundi nosho wo iitaafula.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi halele aantu ayehe okrisimesa nosho woo omumvo omupe gu kale gwayambekwa , go ogu udha enyanyu. Otayi halele natango aaniilonga ayehe yagaluke kiilonga yawo.

Ombaanga yoNedbank otayi ithana aatondoki ya ka tondoke oshinano shookilometa omulongo, opo ne wi ishangithe owa pumbwa okwi ishangitha noondola dhaNamibia omathele gatatu nomilongontano.

Otwapeweni omagano komuwa onkene natu galongitheni ngaashi twahala. Ashike nee omagano nga tuna ogayooloka. Ongoye mwene to konaakona kutya owayambekwa peni ano ,ngaashi mokuhondja pamwe iikutu.

Omukwashigwana gwedhina Selma Petrus, okwiivenene ongodhi ye ndjoka hayi ithanwa iphone 16 pro mombaanga yotango moNamibia. Nangoye owa hala okukutha ethigathano ndika? Ngele osho, dhengela konomola ndjika: 0819536262

Wapandula nokayaka natu pandule ombaanga yoNedbank ndjoka yagandja iikwathitholongo moka mwakwatelwa oombapila dhokulongitha una toyi ko kandjugo.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana shi kuthe ompito mokusindana oondola dhaNamibia omayovi omilongo hetatu. Shampa ne wa sindana oto vulu okutalela po omahala gokwiiyuvitha nawa ngaashi komafuta nosho tuu.

Inokala wuna ongodhi kaayina oshimaliwa, tokala itoovulu okushangela nenge okudhengela aapambele yoye. Oositola odhindji konyala, odhina omashina ngoka haga landitha uulityaatya.

Ombaanga yotango moNamibia otayi gandja omikalo dhokugonga iimaliwa yoye. Kuuyelele owundji, dhengela onomola yongodhi ndjika, 0612992222.

Uukiintu oku kala wuna elugo lyina iikwatelwa onkene tondokela kondoolopa wuka lande iikwatelwa ngaashi uuyaha wokukaleka iimbombo nenge iikulya iipyu, omakopi goku kaleka omeya omapyu nosho woo oombiga.

Ino eda ino tala, ngweye ino konga ino mona. Oweshi tseya ngaa kutya kehala hoka haku ithanwa ondoolopa yaaChina okuna oostola oombwanawa na ohadhi monika iinima iiwanawa kombiliha elela! Ano tondokela ko nena wukiimonene ko ngweye mwene.

Otu neni omadhiladhilo ga yoolokatha onkene ombanga yoBank Windhoek otayi indile nesimano enene wu gandje omadhiladhilo goye kiinima mbyoka hayi vulu okuuvitha omuntu nawa uuna we shi ningi oto vulu okwiivenena ongushu yoondola dhaNamibia eyovi.

Ngele owa hala okungonga mo olukalwa loye nawa, oto vulu okupopya naantu mboka ya yambekwa mboka ano yena uunongo wo paungomba. Mboka haya vulu wo oku eta po ngaashi iipundi nosho wo iitaafula ndele ehala lyoye e tali monika nawa.

Oombanga yootango moNamibia ano ndjoka hayi dhanwa ( First National Bank) oyo ombanga ndjoka tovulu okulongitha ngele kuuna okakalata nangele watuminwa oshimaliwa ouna okudhengela nee 140321.

Tate kalunga okwashiti egulu nevi moka mwakwatelwa naantu. Aantu ohaya vulu okundulukapo iinima taya longitha iinima mbyoka yashitwapo ku tate kalunga, ngaashi aantu ohaya vulu oku eta po oopaala haye dhi kutha ne momiti ndhoka dha shitwa komushiti.

Aantu otwa peweni iipewa ya yooloka. Ha kehe gumwe e na omagano gokulesha omambo, onkene nduno ngele owu wete omunona goye omunkindi pomambo, opu na oosikola dhimwe ndhoka hadhi vulu okulonga omuntu a kale ta longo iilonga yokoonyala ngaashi yoku eta po iitaafula nosho tuu.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi ithana aantu yahangane mehangano hali ithanwa omidhi omilongo heyali naheyali mesiku lyetseyitho. Esiku ndjoka tashi kaningwa omomasiku omilongo mbali nagahetatu gaJuni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ngele owahala okukala tolongo iilonga yoye pethimbo, wukale kuli komeho shinene nenge wukale walaata, konga owili ndjoka tayi kala noku kuwilika uuna walata nenge ino laata ngoye wukale wuli pethimbo.

Ombaanga yoStandard banka otayi tse yithile kutya metitano eluudhe otamu kakala muna iipindi eelela we gandjo lyuu yelele mboka hawu gandjwa ketango.

Ngele otolala pehala lyayela nawa nonena omadhilaadhilo goye ohaga kala geli pehala, okutya tuu otokotha nombili pehala lya yela yo niinima ayihe oya longekidhwa nawa nuuna tokongo oshinima shoye shimwe owushi owala kutya oto thikile peni oshoka iinima ayihe oyili melandulathano

Owuna egumbo lyahalakana nenge owuna egumbo kaa lina iipundi niitaafula? Ngele osho ano tondokela mo ndoolopa moka to vulu oku mona iinima ndazi noku tumbula.

Onda dhidhilike kutya omawukundi gopamadhiladhilo onga indjipala payife owuna ne okutidhapo ngiin omawukundi ngano ngele owiyadha mungo, omiinkalo odhindji dhokutidhapo iinima mbika, yimwe yomwambono okukala owala tohingi ombasikela yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oya hala okulongekidhila oshigwana sho tayi yi mefudho lyopuupyuIlandela iinima yoye iiwanawa ngaashi omeya, omagadhi nosho tuu. Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela konomola yongodhi ndjika 061 306081.

Oseti olyo ehala ndyoka hali adhika konyala kehe megumbo moka hamu kala mwatulwa iipundi niitaafula yalongwa nawa. Ehala ndino olyo unene hali thikile aayenda. Omo hamu kundwa aayenda nethimbo limwe omo hamuvulu olulilwa.

Omuntu owuhole nga hwiyuvitha nawa nande kehe esiku, shininga nga nande lumwe moshiwike nenge lumwe momwedhi, opuna omahala omanawa ngoka ngalongekithwa opo wukavule okwiyuvitha nawa, hapukala ne puna oshitafula niipundi yalongekithwa nale shoye okulanda ashike shoka wahala etokala omutumba.

Ombaanga yotango moNamibia oya gandja oondola dhaNamibia omayovi omathele gatano kehangano lyuunona sho tawu koko pandunge, pamadhiladhilo nosho woo pamvula.

Ombanga moNamibia ndjoka hayithanwa Standard Bank , oyo ombanga ndjoka yagandja oondola dhaNamibia omayovi omathele gatano kehangano linasha nikumungu yokankela.

Ethimbo ndiya tatu putudhwa aakuluntu yetu kakwali yehole okutala omuntu tali a thikama sho oshili tuu mondjila. Pethimbo nee ndika lyuutekinolohi inopumbwa okulya watenteka okayaha koye pevi, onkene ilongela nenge ikongela oshitaafula shoye mpoka tovulu okukala watenteka iinima yoye.

Onda dhindhilike kutya olundji uuna ngele twa hala okugwanitha po oompumbwe dhetu ohatu shi ningi hatu shi ningi tatu pitile mokulongitha iimaliwa, okutya tuu okulya nokuya tuu koosikola.